pukpari kul' palinima m-bɔŋɔ ka bɛ gbahiri zahima ŋarim puuni ka bɛ be ka labi Asawu bee awulee kuliga maa puuni bɛ mi daasawu maa nyɛla din gbaai zahim maa viɛnyala ka bɛ yaai li n-kpari niŋdi bɛ ŋarim puuni yino bi ye daliya ka gbubi ŋarim maa ka yino mi ye daliya ka pili zupiligu ka yino ye liiga ʒee ka yino ye singileeti.

Niriba n kuli galisi pam n bari moto nima ka shɛba baɣili taba shɛba mi bi baɣili shɛba pili zipila helimɛnti nima shɛba mi gba bi pili zipila musilim nim mi n nyaba shɛba yɛ apɛn dawu nima ka shɛba mi pili kapu nima ka shɛba bi pili zipila bi zooya pam ka bi zaa kuli doli soli wuu.